Suuraan armaan gadii irratti arginu kun namoonni uffata aadaa Oromoon faayamanii, miidhaganii yeroo sirba Oromoo itti sirbaa jiran agarsiisa; yookaan dhiichisaa jiran agarsiisa. Sirba kana baay'een Jaalladha.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kuni bakka qophiin jirudha. Kunisii meeshaalee qophii kana ittiin babbareechuuf nu fayyadaniin kan miidhagee jirudha. Kunis kan qophaa'eefii baga ayyaana dhalootakee geesse jecha jedhuufidha. Kun baayyee bareeda jaalladheeras.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kunii asoosama dheeraadha. Asoosamni kunisi matadureen isaa "Dhidhiibbaa Caba Dabale" jedhamuun beekama. Barreessaan asoosama kanaasi Lalisaa Indiriis Adam jedhama. Asoosamni kunii baay'ee waan namatti toluuf jaalladheera.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kun, warri seera kabachiisan yeroo isaan daandii qulqulleessan kan agarsiisudha. Kanaafiyyuu baayyee namatti tolu. Baayyee bareedus gad of qabummaan akkasii baayyee gaariidha.

Suuraan armaan gaditti arginu kunii beeksisadha. Beeksisni kunisii abbaa taayitaa galiiwwanii aanaa Giraar Jaarsoo ta'uusaa kan ibsudha. kanaaf, akka kanatti afaan Oromoodhaan barraa'ee argamuunsaa baayyee natti toleera. Jaaladheeras.

Suuraan armaan gadii irratti argamu kun beelada manaati. Beelada manaa keessaas maqaan ishee Gaala jedhamti. Fayidaan ishee hedduudha. Aannan ishee dhuguun ni danda'ama kanaaf namatti tolti. dheerina isheemmoo nan ajaa'ibsiifadha.

Suuraan armaan gadii irratti argine kun taphattoota kubbaa miilaati. Taphattoonni kubbaa miilaa kunisi garee Baankii Daldala Itoophiyaa kan ta'ani dha. Taphattoota kana baay'een jaalladha; baay'ee natti tolus.

Suuraan armaan gadii irratti argamu kun, akkaataa shamarran tokko rifeensa ishee ittiin hojjatattee yookaan sirreeffattee argamtu agarsiisa. Rifeensi kunii aadaa waliin wal qabata. Akkaataan rifeensa kanaa baayyee bareeda. jaaladheeras.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kun bakka daldalaati. Bakki daldalaa kunis meeshaalee daldalaaf nu fayyadan kan itti daldalamudha. Fakkeenyaaf kan itti dhiqannu kan irratti nyaannuu fi kan kana fakkaatan kan kan itti daldalamudha kanaaf nan jaalladha.

Suuraan armaan gadi irratti arginu kun, shamarraan rifeensa mataa isaanii akkataa isaan itti sirreeffatanidha yookan qabatanidha. Rifeensi kun baay'ee bareeda, akkataan isaas baay'ee natti toleera.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kun meeshaalee ammayyaati. Meeshaaleen ammayyee kunis abidda yemmuu ta'u, abiddi kunis kan aara hin qabne yookaan kan qoraan hin barbaachisneedha. Kanaaf iyyuu baay'een jaalladha.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kuni dhiironni rifeensa isaanii akkaataa isaan itti sirreeffataniidha. Kunis aadaa waliin kan wal qabatuu dha. Akkaataan rifeensa kanaa baay'ee bareeda; baay'ee namatti tolas. Kunis Karrayyuu jedhama.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kun, kitaabadha. Kitaabi kunis mata dureen isaa jaarraa jedhama. Barreessaan kitaaba kanas Jaatanii Didhaa Haroo jedhama. Kitaabni Kun waan baayyee namatti toluuf nan jaalladha.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kun, weellisaa afaan oromoon beekkamaa kan ta'e, maqaan isaa Andu'aalem Gosaa jedhama. weellisaa kana, sirba isaa baayyeman jaaladha. Baayyeen ajaa'ibsiifadhaanis.

Suuraan armaan gadiirratti arginu kuni gamoodha. Gamoon kunis kan hin xumuramne yookiin sichi kan ijaaramaa jirudha. Kanaaf haalli jalqabbii gamoo kanaa baay'ee bareeda.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kunii gosoota dhugaatii keessaafi gosoota dhugaatii keessaas gosoota dhugaatii aalkoolii qaban jedhamuun beekkama. maqaan isaas meettaa biiraa jedhama. Dhugaatiin kunii waan baayyee hadhaa'uufi anaan natti hin tolu.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kuni uffata aadaa uffachuun waltajjii irratti yeroo sirboota aadaa sirbitu agarsiisa. Suuraan kun baay'ee bareeda. baay'een jaaladhas.

Suuraan armaan gadii irratti argamu kuni dhugaatii aadaati. Dhugaatii aadaa keessaa maqaan isaa 'Farsoo' jedhama. Kunis kan qophaa'u yeroo ayyaanaa fi yeroo qophii adda addaa ti. Dhugaatii kana baay'een jaalladha; natti tola.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kuni bakka daldalaa ti. Bakki daldalaa kunisii meeshaalee daa'imman ittiin bashannanan, ittiin taphatanii fi kanneen kana fakkaatan kan of keessatti qabatee jiruu dha. Bakki kun baay'ee bareeda; miidhagaadhas.

Suuraan armaan gadiirratti arginu kun naannoo Oromiyaa kan taate jedhamtu biyya Harar kan taate balbala biyya sana itti seenuuf hojjatamee jirudha. Biyyi kun baay'ee tokko bareeda.

Suurraan armaan gaditti argamu kun barruudha. Barruun kunis dhaabbata kallacha oromiyaa jedhamuun kan maxxane yoo ta'u, barruu kana baay'een jaalladha natti tolas.

Suuraan armaan gadiitti arginu kun gamoodha yookaan manadha. Manni kunis mana ammayyaati. Yeroo ammaa kan dhufedha. Manni kun baay'ee bareeda, baay'ee natti toleeras, ajaa'ibsiifadheera.

Suuraan armaan gadii irratti argamu kuni, nama Itoophiyaa beekamaa, jaallatamaafi nama jabaa kan ta'e maqaan isaa Qanaaniisaa Baqqalee jedhama. Kan inni beekames fiigichaanidha. Kanaaf baay'een jaaladha, baay'ee natti tolas.

Suuraan armaan gadi irratti arginu kun, meeshaalee mana keessa fi waajiraalee adda addaa keesaatti nu tajaajilanidha. Kunis teessoo. Meeshaan kunii meeshaalee ammayyaa yeroo ammaa dhufan keessaa tokkodha. Baayyee bareeda.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kuni oduu dhaabbata ogeeyyiitiin tamsaasamaa jirudha. Namni kunis nama beekamaa fi nama jaallatamaa kan ta'e, bulchaa naannoo Oromiyaa kan ta'e Jowaar Mohaammedidha.

Suuraan armaan gadii iraatti arginu kun beeksisadha. Beeksisni kunis waldaa shariikaa hojii sibiilaa namoota lamaa kan ta'e agarsiisa. Hojiin kun hojii gaariidha. Baay'ee hojii bareedaa ta'edhas.

Suuraan armaan gaditti nuti arginu kun bakkeewwan qonnaati. Qonni kunis akkaataa inni itti qotamee jiru akaataa qonni ammayyaa qotamuu qabutti qotamee jira. Kanaaf tooraan yeroo qotamu baay'ee bareeda.

Suuraan armaan gadiirratti arginu kuni loogoo dhaabbata tokkooti. Dhaabbanni kunis Itiyoo telekoom jedhamuun beekama. Itiyoo telekoom kun tajaajila hedduu namootaaf kennaa jira. Tajaajilli isaa baay'ee waan ta’eef baay'een jaalladha.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kunii, mana jireenyaati. Manni jireenyaa kunis yeroo durii mana citaa jedhamuun kan beekkamudha. Yeroo ammaa kana keessa baayyee kan hin mul'annedha. Manni citaa kun ni bareeda. Garuu yeroo ammaa fudhatama hin qabu.

Suuraan armaan gadiitti arginu kun waltajjiiwwan adda addaa sagantaa adda addaa irratti miidhagsuuf meeshaalee fayyadaniidha. Meeshaaleen kunneenis afuuffee, abaaboo fa'aa ta'uu ni danda'a. Kanaaf baay'ee bareeda.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kun, mana amantaa Ortodoksii tewaahidoo keessatti baayyee beekamaadha. Shamarran kunis uffata adii uffachuudhaan yeroo faarfachaa yookaan galateeffachaa deeman ogummaa isaaniitti fayyadamanii yeroo isaan galateeffachaa deeman agarsiisa. Kunis baayyee bareeda baayyee namatti tolas.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kuni miidhaginaa jecha shamarranis haa ta'u dhiironni kan morma isaanii irratti uffatanii yookaan godhatanii adeemanii dha. Akkasumasii suuraan kunii alaabaa ABO'tiin kan faayamee yookaan miidhagee argamuudha. Kanaaf baay'ee bareeda; natti toleera.

Suuraan armaan gadiirratti arginu kuni wantoota shamarran miidhagina isaanii ittiin eeggachuudhaaf itti fayyadaman keessaa tokkodha. Kunis maqaan isaa 'dibata' jedhama. Maqaan dibata kanaa ammoo 'Consul' jedhama. Kanaaf dibata kana baay'een jaalladha ,baay'ee natti tola. Kunis kan fayyadu rifeensa ofii irratti dibachuufidha.

Suuraan armaan gadii irratti arginu Kun, uffata aadaa naannoo garaagaraa yemmuu ta'u, walitti dhufeenyi hawaasummaa fi maatii ta'uun isaanii baayyee namatti tola. nama ajaa'ibas.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kun kan ittiin geejjiba geejjibaniidha. Maqaan geejjiba kanaas gaarii jedhamuun beekama. Kunis yeroo durii keessa kan itti fayyadamaa turanidha Yeroo ammaa garuu baay'inaan hin mul'atu. Yeroo durii keessatti fayidaa hedduu kennaa ture kanaaf baay'ee jaalladha.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kun gosoota muduraa fi kuduraa keessaa tokko kan ta'eedha. Maqaan muduraa kanaas paappayyaa jedhama. Nyaata kana baay'een jaalladha; baay'ee natti tolas.

Suurri armaan gadii irratti argamu Kun bakka bashannana daa'immanii fi bakka daa'imman deemanii itti taphatanidha. Daa'imman haala kanaan yeroo bashannanan baay'ee namatti tola. Jaalladheera.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kun bakka dhugaatii jedhama. Bakka dhugaatii kanas dhugaatii aadaa kan ta'an farsoon jira, daadhiin jira. Bakka kanatti dargaggoonni walitti qabamuudhaan yeroo sirba sirban kan agarsiisudha. Sirna kana baay'een jaalladha.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kun sagantaa adda addaa irratti waltajjiiwwan ittiin bareechuuf kan oolan yoo ta'u, maqaan isaas afuuffee jedhama. Baay'ee bareeda waan ta'eef nan jaalladha.

Suuraan armaan gadii irratti argamu kun namoonni uffata aadaa naannoo garaa garaa uffachuun yeroo gara bashannanaa deemaniidha. Uffannaan isaanii kun baay'ee bareeda. Tokkummaan isaaniis baay'ee namatti tola.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kun, wantoota miidhagina keenya ittiin eeggachuuf nu tajaajilan keessaa tokkodha. kunis kan nu tajaajilu, rifeensa keenya ittiin qulqulleeffachuuf kan nu tajaajiludha. Kanaaf baay'een jaaladha.

Suuraan armaan gaditti arginu kun bakka daldalaati. Bakki daldalaa kunis wantoota dhala namaatiif fayyadan kan of keessatti qabatedha. Kunis kan suuraa kana irratti arginu "sooftii" yookaan lallaafaa jedhamuun beekama.

Suuraan armaan gaditti arginu kun lammii Itoophiyaa kan taate fiigichaan kan beekamte Zarfee Wandimmaaganyidha. Kunis kan ibsu waggaa shanii fi dorgommii fiigichaa irraa dhorkamuu isheedha. Kun ta'uu isaatti nan gadda.

Suuraan armaan gadiitti irratti arginu kuni asoosama dheeraadha. Mata dureen asoosama kanaas 'Godaannisa' jedhama. Barreessaan asoosama kanaa Dhaabaa Wayyeessaati. Asoosamni kun waan baay'ee waan na barsiisuuf baay'een jaalladha; baay'ee natti tolas.

Suuraan armaan gadii irratti argamu kun, bakka daldalaati. Bakki daldalaa kunisi uffannaan aadaa naannoo garagaraa kan keessatti argamu yommuu ta'u, suuraa kana jaaladheera.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kun, mana amantaa amantoota hordoftoota musliimaa kan keessatti argamanidha. Sagantaan kunis sagantaa kadhannaati. Baayyinni isaanii baayyee bareeda.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kun suuraa nama beekamaa mootii Itoophiyaa durii kan turan suuraa mootii Miniliki dha. Mootiin minilik kunis gochaa dur Oromoo irratti raawwataa turan hin jaalladhu.

Suuraan armaan gaditti arginu kun bakka daldalaati. Bakki daldalaa kunis bakka daldalaa guddaa jedhama. Kunis kuduraaleefi fuduraaleen gara garaa kan keessatti argamuudha. Kanaaf baay'ee bareedu.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kun gosa dhugaatii aadaa keessaa maqaansaa daadhii kan jedhamudha. Gosti dhugaatii kun waan mi'aawuuf ani baay'een jaalladha.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kun gosoota biqilaati. Gisoota biqilaa keessaa maqaan biqilaa kanaas 'Avokaadoo' jedhama. Biqilaa kana baay'een jaalladha, baay'ee natti tolas.

Suuraa armaan gadii irratti arginu kuni dhaabbata Fannoo Diimaa jedhamudha. Dhaabbatni Fannoo Diimaa kuni tajaajiloota adda addaa ni kenna. Kanaaf dhaabanni kun baay'ee namatti tola!

Suuraan armaan gadii irratti arginu kun mana amantaa yoo ta'u, kunis biyya alaa keessatti biyya Hindii jedhamutti kan beekamudha. Kunis bakka kadhataa isaanii yeroo ta'u kan suuraa kanarratti arginu kun waaqa isaanii jedhanii kan itti amananidha. Kanaaf gaariidha.

Suuraan armaan gadiitti argaa jirru shamarreen tokko akkaataa isheen itti rifeensa mataa ishee dhahattee yookaan filattee argamtudha. Akkaataan isaa kun baay'ee bareeda baay'ee jaalladheeras. Kunis Aadaa waliin kan wal qabatudha.

Suuraan armaan gadii irratti argamu kun nyaata aadaa fi dhugaatii aadaa kan of keessatti qabatee jirudha. Nyaata aadaa fi dhugaatiin aadaa kun baay'ee waan mi'aawuuf baay'ee jaalladheera.

Bareedinni isaa akkam! Suuraan armaan gadii irratti arginu Kun, shamarran miidhaginaaf jecha morma isaanii irratti godhatanii yookaan uffatanii kan deeman yoo ta'u, bareedinni isaa Kun baayyee jaalladheera.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kuni barruuwwanidha. Barruuwwan kunis qophiilee adda addaa waan qabatanii waan argamanuuf, beekumsa adda addaa nuuf kennuu danda'u. Oduulee adda addaas irraa argachuu ni dandeenya. Kanaaf baay'ee namatti tola!

Suuraan armaan gaditti argamu kun daree barnootaa yammuu ta'uu; daree barmootaa keessattis kan irra taa'uun baratanii dha. Teessoon kun yeroo dhiyoo kan dhufee fi mijataa waan ta'eef baayyeen jaalladha.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kun dhiironni naannoo Gujii keessa jiran uffata aadaa naannoo Gujii uffachuun yeroo sirbaaf bobba'aniidha. Haalli dhaabbii isaanii baay'ee bareeda. Aadaa kanas baay'een jaalladha.

Suuraan armaan gadiirratti argamu gosoota konkolaataa keessaa maqaan ishee baajaajii jedhamti. Konkolaataan kun yeroo tokkotti nama sadii caalaa baachuu hndandeessu. Saffisa waan qabduuf immoo namatti tolti.

Suuraan armaan gaditti arginu kun aadaa waliin kan walqabatu yoo ta'u, namoonni yeroo ayyaana ayyaneffatan yookaan yeroo wallolan deemanii kan jalatti walitti qabaman "Qilxuu" jedhama. Sirna kana baay'een jaalladha: natti tolas.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kuni namoota seera kabachiisan yookaan seera eegsisanidha. Namoonni kunis seera mataa isaanii waan qabaniif, yeroo akka kanaan nagaa wal gaafatan baay'ee namatti tolu!. Yeroo akkasitti seera kabachiisan namatti tolu!

Suuraan armaan gadii irratti arginu kun beeylada manaa ti. Beeyladni kunis maqaan isaanii saawwan Amerikaa jedhamuun beeekamu. Gurguddinni qaama isaanii baay'ee waan natti toluuf nan ajaa'ibsiifadhaan.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kun mana amantaa ortodoksii tawaahidoo keessatti beekamaadha. Bakki isaa manni kun yookaan gamoon kun Laallibalaa jedhama. Dubartiin teesse sun immoo monokseedha. Kanaaf bakka kana baay'een jaalladha.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kun kopheedha. Kopheen kun dhiirotaafis ta'ee shamarraniif ni ta'a. Kunis yeroo gannaas haa ta'uu yeroo aduu uffachuuf baay'ee mijataadha. Baay'ee namatti tola, bifni kophee kanaas ni bareeda kanaaf jalladheera.

Suuraan asiin gaditti argamu kun meeshaalee manaati. Meeshaalee manaa keessaa immoo meeshaalee aadaati. Kunis wantoota addaa addaatiin miidhagee yookiin immoo faayyamee kan argamuu dha. Meeshaa miidhaginaa kana baayyee jaalladheera.

Suuraa armaan gadii irratti arginu kun kopheedha. Kopheen kunis shammarraniifis ta'e dhiirotaafis kan ta'udha. Bifni kophee kanaa baay'ee bareeda. Baay'ee namatti tolas.

Suuraan armaan gadiirratti arginu kuni shamarran miidhagina isaanii ittiin eeggachuudhaaf wanta isaan fayyadamanidha. Kunis qaama ofii irratti dibachuudhaan akka isaan miidhaganni kan fayyadudha. Kanaaf nan jaalladha.

Suuraan armaan gadii irratti ilaallu kuni beeylada manaati. Beeylada manaa keessaas maqaan ishee sa'aa jedhamti. Sa'aan kuni faayidaa hedduu qabdi: aannan ishii ni dhuguma; foon ishii illee ni nyaatama. Kanaaf baay'een jaalladha. Baay'ee natti toltis.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kun, shamarran waantota miidhagina ishee ittiin eeggattu keessaa isa tokkodha. Maqaan isaas dibatadha. Dibatni kunis kan inni fayyaduuf rifeensa mataa irratti dibachuufidha. Kanaaf baayyee namatti tola

Suuraan armaan gadii irratti arginu kun gosoota biqilootaati. Gosti biqilaa kanaa abaaboon isaa baay'ee bareeda. Baay'ee namatti tolas. Miidhagee argameera.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kun meeshaalee manaati. Isaaniis wantoota hedduuf nu fayyadu. Kunis kan irraa hojjetamu biyye suphee irraati. Fakkeenyaaf maqaan isaanii jabanaa ni jedhamu. Kana baay'een jaalladha, ni bareeduus.

Suuraan armaan gadiirratti arginu kun meeshaalee mana keessaafi waajjiraalee gara garaa keessatti irra taa'uufi irratti barreessuuf yookaan irratti nyaachuuf kan fayyaduudha. Kunis meeshaalee ammayyaati. Baay'eema tokko bareeda.

Suuraan armaan gadii irratti arginu kuni meeshaa yeroo waltajjiiwwan adda addaa yookaan qophiin mana keessaa qabannu kan ittiin miidhagsinee agarsiisnudha. Waanta kunis baay'ee kanan jaalladhudha. Baay'ee bareedaadhas.

Suuraan armaan gadiitti arginu kuni gosoota dhugaaatiiti. Gosoota dhugaatii keessaasi gosa dhugaatii alkoolii qabudha. Gosti dhugaatii kanaa xiqqooshee waan hadhaa'uufi ani hin jaalladhu! Nattis hin tolu!

Suuraan armaan gadii irrati arginu kun jaarsoliin yeroo jaarsummaa deemanii gaafatanidha. Kana keessattis abbooliin, abbootiin amantaa kan keessatti argamanidha. Seerri kuni baay'ee namatti tola!

Suuraan armaan gadiirratti argamu kuni jaalala abbaa fi ijoollee ta'uu agarsiisa. Jaalalli isaanii baay'ee namatti tola. Baay'ee bareedas!